Eʋu ƒe amidzeƒe fĩa, eʋu sugbɔwo fĩa, exɔtutuwo fĩa. Etsi dzea ɖe mɔdzi, ame aɖewo le emɔ me tsom. Eʋuwo le emɔdzi, atsi le emɔ xa.

Eŋu wɔme eve ekpɔ afɔku eye ɖeka ƒe amadede le dzie ɖeka le ʋi. Ŋutsu aɖe tsi atsitre ɖe mɔdodoa dzi kɔ nu tsɔ ŋɔtsi. Kpovitɔwo ƒe eŋu tɔte ɖe afi ma. Ŋutsu ɖeka le afɔ zɔm le mɔme tsom esime eƒe awu le blu eye moto wɔme eve wova yina. Exɔ kɔkɔ dziƒoxɔ kɔkɔwo le emɔa to.

Ame hatsotso vovovowo va kuteƒe eye nyɔnu, ŋutsu kple ɖeviwo siaa wole wo dome, ame atɔ nɔ anyi ɖe zikpi dzi, ŋutsu eve, nyɔnu etɔ, ŋutsu ɖeka dzeklo ɖe nyɔnu ɖeka gbɔ eye wole konyi fam kpli, nyɔnu ɖeka tsitre ɖe ŋgɔgbe do awu yibɔ ko ŋu dze ko bla ekɔme, aɖaka le anyigba eye wole kusɔleme wɔm, gbadagbawo le wo dome

moslemi tɔ hatsotso gã aɖewo tsiatsitre ɖe wóƒe gbedoxɔ ŋkume eɖiɖí va gotá esime wo pak eʋuwɔmetɔ̃ ɖe afima fotoɖela aɖe do awu dzĩ esime wò zã eyama ƒe kamera le foto ɖem nyɔŋuwo le wódome eye ŋutsuwo sɔŋ le wódome atsi soe aɖe le gbedoxɔ gbɔ

Ɖevi wɔme andre wo nɔ anyi ɖe kletifɔ si womu ɖe anyiga le gli nu la dzi. Kotoku le woamawo gbɔ eye galɔn si wose tame le woamawo gbe. Bisikitiŋewo le woamawo ƒe ŋkume eye ɖevia ɖewo le dze ɖom na wo nɔewo eɖewo le nu kom eɖe tse ɖeka le eƒe ŋɔtsi ɖe asi eye edze ko abe ɖevi siawo le tsatsam le nuɖe fɔm le anyigba

Ŋutsuvi ɖevi mlɔ anyi ɖe anyigba le xɔme le fefe dzi nu kple eƒe fefeɖinu eye wòkɔ fefeɖinua ɖe kɔ do kɛtɛkɛ mɔ. Ekɔ ame woametɔ̃ da ɖe eme. Ewɔ kɛtɛkɛ eye wòtu xɔ ɖe kɛtɛkɛ mɔ xa eye wòwɔ bludoza hã. Ekɔ ame woametɔ̃ da ɖe kɛtɛkɛ mɔ domeza wole zɔzɔm eye ɖeka le bludoza gbɔ

ŋutsuvi woamene wó bɔbɔ ɖe etɔ me etsi kum kple tsɛsi ŋutsuvi ɖeka ƒe tsɛsi le yie ɖeka le blu ɖeka nye gakpo tɔ ŋutsuvia ɖeka dó vuvɔme wu sike le blu eye ŋutsuvi ɖeka dó awu sike le yellow ɖeka dó avɔwu

Nyɔnu klpɔ evia wometɔ̃ yi esƒoƒogblẽ me, eye seƒoƒo dolawo kpeɖe womeawo ŋuti, wole nu srɔ̃m ku ɖe seƒoƒodod ŋuti kple eƒe belelẽ eye dɔ si wowɔna le agbe me, nusɔsrɔ̃ sia le dzidzɔ dom na ɖevi siawo eya ta wole alɔgbɔnu kom, wo katã wodo asiwui esi me ke wole seƒoƒoawo ɖe asi

Dziɖegbekaɖidɔwɔla ŋutsu wɔme eve wode dzi eye wo le dɔ wɔm le transfɔma ŋu. wodo awu blu eɖo kuku ʋi eye nugo ɔrangi ele wo megbe. Wɔyaka yelo, dze kple eblɔtɔ wo le dzedzem.

Nyɔnu woamenyi wotsia tsitre ɖe sola paneli woameve gbɔ esime wolé wo nɔewo ƒe abɔ do ɖe dzi. Woamadre ta avɔ pink esime ɖeka ta avɔ dzĩ. Woamatɔ̃ ta avɔ blɔ kɔ de kɔme esime wodzɔdzɔ ɖe megbe na wok e woameve wokɔ avɔ blɔ ta ɖe woƒe avɔwo dzi. Ke ɖeka ya meta avɔ blɔ o.

Nyɔnu eve kple ɖevi etɔ wotɔ ɖe mɔdodo dzi eye afi si wodzena ŋumemi kple mɔmemi le woameawo megbe, eŋu amadede green kple ʋi le woameawo ƒe axa dzi eye le ŋua megbe la, wota nusi ŋutsu do awu dzi le aha ɖe asi, ŋutsu eve le emɔ kum va yina, eye ɖeka do awu ʋi kple trɔza yibɔ, ɖeka do eblɔ tɔ kple trɔza yibɔ

ŋutsu aɖe kple viawo le ŋusrɔm esime ke wó fofo le ŋuafiam woamawo ɖevi etɔ̃ nɔnyi ɖa nyigbã ɖeka tsatsitre kɔ asi ɖo toŋu eye ameɖewo tsatsitre ɖe woamawo megbe le eŋukpɔm ameɖeka le evi ɖe asi ameɖewo de asi ali eye woɖó aba kó nanewo daɖe dzi esime ke.wó fofo le ŋuɖe ɖasi abe wɔyaka ene ɖevi ɖeka hã li ɖe asi abe wɔyaka ene

Ŋutsu tenis bɔlƒola woame adre wole tenis bɔl kɔt me, ɖeka ko afɔ yi dzi esi wòdo afɔwui yelo, enu dze to me, ɖeka do afɔkpa dze, do afɔwui ʋɛ̃. Wo katã wole tsitre le kɔtia me, eve nɔ anyi ɖe zikpui dzi le kɔtia ƒe axadzi eye ɖeka le tsitrenu le kɔtia ƒe axadzi. Tenis bɔlƒolawo si kɔtia me katã wole tsitre eye wosi aŋɔ ne flɔa kple blu kple xɔait.

Watsɛ, bladzo tɔtɔ wɔme etɔ̃, koklodzi ɖeka, makroni si wotso sabala kɔ ɖe edzi eye saladi wɔ gbe si woyɔna be letus hã le axadzi nɛ eye esi wo katã wo le agba ɖeka me agba ʋi me hena ɖuɖu.

nyɔnu nɔnyi ɖe zikpi dzi eye wò le hɛ ɖe asime le wɔgasiwo me sege etɔ wɔgadi kɔɖe agba gbadzɛ dzi si le bɔkiti yi dzi le anyigbã eye bɔkiti vaolet le egbɔ le anyigbã amĩŋgo hã le anyigbã eda kap grin ɖe ekpe dzi wogale gbɔ eda ŋutɔgba ɖe edzodzi eye ŋutɔgati le me le kulpɔt dzi